Hayssan ta be'ashenne xeelashe dizayssi keehippe giiththanne dalgga gidiza boora asatti oykiddinne eqqidayssa gidishin etapeka issi bitane ba bolan dungguza woththi eqqidayssa gidishin izappe he baggara keehippe gittazanne cora keththa dizayssa besses.

Hayssan beeththishe dizayssi keehippe qooday coranne dara gidiza asathi issipe shiiqidi banthta kushen waraqathanne dumma dumma miishshatha oyqqidi eqqidi haasa7ishe diyasa bessishen etha sinththaanikka issi bithanezi olla bookkishe deesa qonccisse de;ethappe hini baggara dumma dumma keeththathi deysa bessesi.

Haysan byashe xelashe dizays kehipe gitanne dalga gidiza oge bollan dumma dumma kehipe gita asati banta kushen kartonera diza mishazanne banta qancara woyko madabarera diza dumma dumma mishaza issoy issuwayo dizaysa beses

hayssantha beeshetizayssi keyppe gitanne maaga maagaasati issife shiiqidi uttidayssa bessishen hessa giddonka hara saabe wiikqo hara erappe yida asati beesti sheni hessa giddonka dumma dumma asati bantha bollan dumma dumma afilatanne gaabetaye gidinne dunguzatura ubba oyqqidinne uttidayssanne eqqidayssa besseesii

hayssantha beettizayssi keype dhoqanne dalga asati issipe shiiqidi eqqidayssa gidishin esikka dammu gammo dunguza ma7o ma7idayssa bessishin woykko gammo cenctha malaya woykko ma7o ma7idayssa bessishin isappekayine baggara keype cura asati deyayssa bessi esii

Hayssan tabeyashenne xeellashe dizayssi keyfe gitan dalga gidiza cora asati keyfe gita katamani izikka qammachi bestiza heerani issife shiiqidi un7etishe diyayssanne baggati miicisheninne ufaytishe diyayssa qoncis bessishin asatisikka qoolay keehippe cora gidiyayssa qoncisees.

hayssan xaabeyashenne xeellashadizayssi keype gitanne dalga dalgagammo maaga maaga asati issife sheqidi zoore attishe woykko oda attishe diyayssa bessishen isatikka keype ufayxishininne bantha bollani dumma dumma gammo dunguzasa wottidayssatanne maa7idayssata gidayssa besiesi

hayssanta beyashene xeella shedizayssi keype gida gidida keeththa giddoni dumma dummasati issife cugan cugan woykko salbera uththidayssa bessishen issitikka isoy suwara ya7aye-anas gidayssa besishen etas giddon diza issi bitanezi hara biiththappe yizayssa woykko paranja gidayssa beseesii.

Haysan ta beyashe dizaysi kehippe gitanne dalga gidiza woyko c'ima gidiza duma duma gamo dunguza mayida kehippe hasta asati dizaysa besishin izetika gupishenne bagati durishe dizaysa besishin bantha bolla duma duma dunguza woyko gabe woykonaxala wothidaysa besees.

Haysan ta be'ashe dizaysa kehipe gitanne dalga gidiza kethan dumma dumma asati issippe shiiqi eqidaysanne utidaysa besishen eta gidonkka kehipe dalgati dumma dumma bitappe yidaysa beshishen etikka kehipe ufayetishe dizaysanne ha tishi otidi xelishe dizaysa besese

hayssan be ettiday si issi oge bollan woykko oge achchini issi mishira ba sinthani dumma dumma xarphezza wothadanne he xarpheza bolla dumma dumma kaxasa woykko say neera gidiza dumma dumma woxxehanne buddenata woxxada ogera bizaawa yo7o immashi deyssanne hessapenne baggara kaameidayssa bessees

Hayssa bolla ta be7ashe dizayssi yoo masqqala geetethida dummanne bonchettida gaammo baala gidishin heyssanka keehippe coranne geyippe gita gammo maaga asati bantha bolla nunguza maa7idinne ba kusheni keyppe irxa maatha oyqqidi pude xoqqu othidayssa besseesii.

Hayssantha beyashe dizayssi keype gitanne dadga gidiza sohoni dumma dumma azati woykqo cime asati bantha bolla dumma dumma afilatanne dumma dumma gaabeta yeggidinne okkidayssa bessishen heessatuppeka heedzdxati bantha kusheni toora oyqidayssa qoncisi di bessisii.

Hayssantha beyashshe dizayssi keeype gitanne dalge gidiza dumma dumma haaththi yaana mala woykko aaththi baana mala bookettiza waaro gidishin hessa waaroza haachcinka dumma dumma asati issife shiiqide eqqidayssanne iziltuppe haana baggara keettinne hara cora asati dhayssa bessees.

hayssan ta beyashe dizaysi keyppe lo7izanne keype puula maa7o maa7ida etikka qass issi mala suufe maa7izinne bantha kushen zo7o abeba woyqqidi woykko ciishsha oyqqidinne asata sarosishe diyayssa bessishen estetikka ufayxishe diyayssa qoncisees

Hayssan be ashedizayssi keype dalga gidiza dunkane giddon keype cora asati woykko gamma dunguza ma7ida keype cora asati uttidayssa gidishin heyssatunka dalgati qasse keyfe cimi bessiza asati bantha bollani dumma dumma bullukkota ma7idi uttidayssa bessees.

Hayssansabiyashe diza issi geyippe gittanne dalga gidiza keeththa giddon dumma dumma asati issife gidaytha gidishin esikka bantha bollan woykko exi ma'iza ma'oykka gammo dungu zaara diza maa'o gidishin haysutupfeka issi bitanezi eqqidi haasayi she diyayssa lo'ethidi besseesii.

hayssan beeththidayssi keype gitanne cima cimma asati issife shiiqidi lo7izanne puula keeththan utti uttidayssa gidishin hessatu giddoppeka baggati gamma dunguzanne baggati keype lo7iza bullukko ma7idayssa gidishin heyssatuppeka issoyizi eqqidayssa bessees

Hayssantha beyasha dizayssi keyppe dalganne cora asati bantha heera geeshisheninne dumma dumma buurasanne dumma dumma halenan biittata diggishe diyayssa qoncishses asatikka dumma dumma bantha kushen goshsha miishetuppe oyqqidinne heera geeshshati ta nangishe deyssa besseezi.

hayssan ta xeellashe bettizayssi kehipe gita gidida dunkane giddoninne kehipe cora mithatu kuwa giddoni keefpe coranne dalga dalgaasati uttidinne odar shisheninne zoreta shiyishen diyayssa bessishen etasikka qooday kehipe coranne dalga dalga asata gidayssa besseesii

Ayssantha beesh dizayssi keype dalgasohoni dumma dumma sati issife uttidayssappe issi azdadi eqqidenne haasayishe dayssanne izikka qase bilxigina parte maay7o maa7idayssa bessishin izappe guye baggara qooday keepe cora asati eqqidayssanne uttidayssa qoncisi dibessees

hayssan beettidayssi keype dalganne keype aho gidiza keeththani dumma dummasati issife yaa7aayyo shiiqidi uttidayssa gidishin dhesseka dumma dumma kawo maatha watanne keype cora asata gideyssa ayssi misilazi qoncis i dibessii

hayssan beyashshawodizayssi keyfe dalga gidiza keeththa giddon dumma dumma kawo maasa waasi uttidayssanne izatikka bantha qooreni dumma dumma dunguzata attidayssanne koppiyata aattidayssa bessishin essafe goy baggara keyfe cora asatinne dalga darga asati uttidayssa bessies

hayssan ta beyashe woykon xeellashe dizayssi keype gitanne malaliza kase oydetuppe barcumma woykko dumma dumma arjata tura gathi ni issi mixa kuwa giddon shiiqidi issife uttidayssa gidishin eyssa giddonkka qasse erkabootey bolla diza sineti beettosona

hayssanta biyashedizayssi keeyippe gitanne dalgalenne lo7iza kase keeththa woykko maata keeththa gidishin he maasa keeththazikka keeype lo7izayssa bessishin hesafiyana baggara dumma dummasati heyssafe kiidi hametishi deayssanne heyssa idan gashe nayti hidiyayssa bessi hessii

hayssa bolla xabe ashe dizayssi geyppe dalga gidiza micara woykko qarxada keetettiza keexta giddon dumma dumma sati oyde bolla uttidinne dumma dumma miisha woykkothu kesara dumma dumma miishata uyishe diyayssanne hessa keexhta giddon dumma dumma sati esana xeelli sheninne esa yo koshshieba kunti she dayssa besseyssii

Hayssantha beyashenne xeellashe dizayssi keypeci maasati woykko hara gaxxaren diza asati issife shigidi hara saappe yidayssata dumma dumma sata woykko yarishe diyayssa bessishen issappe guyi baggara hari ba bolla zokqon qate caanidiyayssa qoncisidi bessessii.

Hayssan ta xeellashe bettizayssi keehippe lo7izanne dumma dumma kaththa qommoti issife shiiqidi sayane bolla woykko injeeri uttida sayane bolla uttidayssa bessi sheni hessasika giddooni barbaareti issife shiiqidi lakkometidi uttidayssanne katthazi xeellanassinne maanas lo7idayssa gidayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe dhizays si keypelo7izanne keype ma7iza milatiza kastazi sayne bollan uttidayssa bessishen hessika sakilaxi bissa geetettizayssa gidishin heyssika keypelo7iza ashotinne keypelo izanne malaliza barbareti issife shiqidi uttidayssa bessiyesii

Haysan be'ashe dizaysi kehippe lo'iza sane bola injeri utidi kehippe lo'iza adho qumati ashorane dumma dumma phuphuleraka yiday qumati issi bola utidaysa gidishin hesika xaraphe bola utidaysa izika lo'izaysa beses

hayssan bettishe diyayssi keyfe lo7izanne dalge gidiza keeththa giddon dumma dumma asati esika issi keeththasappey dumma dumma woykko lo7iza ma7o ma7izinne esika isi mala ma7o ma7izi ufayxi sheninne alaxishe diyayssa bessishen etika boothta ma7o gidiyayssa bessees

hayssanta beyashshe dizayssi keype gittanne dalgo gidida soni issi yeragana yaaqada ba bollani gammo dunguza wottada kushe toqu wottadanne issi kushen gatima oyqada ha simmata eqqashe diyayssa bessishen izipe ne baggara keype dumma dumma boncoti deays bessees

hayssantha beyashe dizayssi keype lo7izianne keype dumma dumma boottama oma7iza nam7u asati issife hara biitta pe toophiya gelisheni bantha biitha bandera xoqu ooththidi xeelishen bessi sheninne keypey ufayxishe deesse bessees

Hayssanta bayarshe dizayssi keepe gitanne dalganne dumma dumma gaamo dunguzata ma'izanne keype cora asati issife shiqidinne bantha kushen irxa maatha oyqqitinne asa woossishen woykko issife zooreti shediayssa bessishen essasukka qeepe qoode cora gidayssa bessesii.

Hayssantha biyashe dizayssi issi bitanezi ba bolla gammo dunguza wothidinne gammo dunguzara diza mayo ma7idinne buule xuugettana eqqiza mitha achchin eqqizayssa gidushin izappe heni baggara dumme dumma kayipe cora asati deyssa qoncisi sidi bessezii.

Hayssantha biyashe dizayssi keeype gitanne dalgaso gidishin he sohonikka izikka keepe denba woykko caaka heera gidishin heyssanka keeype dalga gidiza hathi bollappe duge wodhdhishe diyayssanne hessa haththazappe misho woykko penthoy kiishe diyayssa bessees.

Hayssan xaas beetizayssi keeype gitanne dalga gidiza keeththe giddoni qooday keeyipe cora gidiza dumma dumma asati issife ya'ayo shiqidi uttidayssa bessishen izazikka ti shistirinne esganinne lodanse ishe diyayssa bessey sii.

Haysan be7ashe dizayssi keehippe dalgga gidiza metsihethe woykko matsaafa gidishin he matsaafankka hana baggaara dumma dumma tsaafothi diyayssanne he tsaafothu giddon issi bithane uththidayssa bessishin gede baggara qassi dumma dumma keehipe daro tsaafothi diyayssa bessishin hayssikka dumma dumma asaa yo7o odiyayssa bessees.

ayssan beetti shedizayssi nam7u dumma dumma biithcha kawo gidishin heyssatuppe issoyssi nu biichcha kawo doktoraabi ameda gidishin heessikka qase nam7u aratura issifootidi haasayi shedayssanne isapeyni baggara hara biitha bandirinne nu biitha hoophiya bandiri diyayssa bessees

hayssanta beyashetidayssi ooratta layta geetettidi xaafettiza dumma woykko keype dalgara xaafettida xaafo gedishin heyssappe sintha baggara qas keyfe dumma dumma asati issife yuushon uttidayssanne hara dumma dumma gaazexa bolla xaafettida xaafoti dayssa bessees

Hayissani ta beyashi dizayisi wolqamma keththa giddoni duma duma elekitironikise woyiko mabirate gishida sohho gidishini he soonikka darro assati eqidi hassayishenne issoyi isuwara zoretishe dossona.

Hayssan beetishe dizayssi keehipe dalgga gidida bessani woyko dalgga sohoni dumma dumma elekitronikise shubora issi bitanezzi giigisishe dizayssa bessees.

Haysan be'ashenne xelashe dizaysi issi kehipe gitane dalga gidiza ketha gido gidishin he ketha gidonka kehipe duma duma mabraterea woyko elektironiksera oyketira duma duma matshineti woyko mishati diyaysa besishen istika kehipe dhoqa mado imidayssa beses.

Hayssa bolla ta be'ashe dizaysii keehippe gitanne dalgga gidiza dumma dumma transformeti woyko mabrate wolqqa immizayssi woyko pultisiza dumma dumma mabrate qommoti diyayssanne hesappe sintara issi bitanezi haa shiiqidi eqqidayssa qonccisidinne pilgidi besees.

Hayssa bolla tabeyashe diza hyssi keeyppe gitanne dalga gidiza maabaraaze shubazi miceti uttiza pooleta gidishin ta issi pooletikka keeppe dalga gidiza woykko keeyppe dhoga gidiza mithara woykko birathara toketi uttidayssa qoncishees hessika dumma dumma maadoti go7i hayssa bessees

hayssanta beyashe wode dizayssi keyippe gitanne dalga gidiza woykko adusa gidiza maabaraate shu ba ziibeza poole bolla issi bitan izi ba geden qaphe naaqidinne heyssa mitha bolla eqqidayssa gidishin izikka giigissi shediyayssanne keyippe pilgidi ceeli shediyayssa bessees

Hayssan bexidaysi keype gitanne dalga dumma dumma birathara oosethida woykko birathara toketiza maabiraathe woykko elektronikse shubozi zaragaytiza woykko micetiza poolo gidishin essika dumma dumma maabiraathe pulto woykko wolqa immizayssa gidayssa bessees

Haysan ta be'ashenne xeelishe dizaysi dumma dumma asati utida sohonne izi qase katha Soho gididaysa qoncisi besishn hessa keetha gidon qaseka keehippe lo'iza oydetinne poliza xaraphezati de'zaysa qoncisidi besesi.

Haysan ta be'ashe dizaysi kehipe gita gidiza ketha gidoni duma duma asati isipe utidaysa gidishen heysatupeka issi bagati banta kushen birene duma duma woraqata woyko dawutara qomota oyqidi xafishe diyaysa besishen izappe sinta bagara issi bitanezi etana gigisishe woyko etape kalishe diyaysa beses.

Hayssan ta xeellashenne be ashe dizayssi keype gita gidida keethta giddoni dumma dumma asati xarpeza yuushon uttidinne oda woykko issoy soara zooreti shilayssa bessishen issatikka keype dalgasaton diirayssa bessishen keype dalganenne issoysa si sani zooreti shidayssa besseesii.

Ayssanhaabeyashanne xeellashe dizaysti keype gita gidiza keeththa geddoni dumma dumma asati banta sintandeza xarpheze bolla biirenne worqacha woykko dabtara mala woti dinne dumma dumma miishata xaafisheenenne diyayssabeseshen isapey ne baggara ra asati dihayssa besesii.

hayssan ta be ashe dizayssi keppe gitanne dalga gidiza keeththa gedi shini daama geetettizanne dumma dumma hara miishati ba izettiza sohonne awaashshe banka keeththa besishen izappe sintha baggara dumma dummasati hametishe dayssa qoncisidi besseesii

Hayssan bettishe hayaheesi geype gitanne dalga gidiza katha keetxa sinthani dumma dumma naati woykko nam7u naasi eqqidayssa gidishin heyssi katha keeththa giddon hasi keype coranne dumma dumma katatidi ayssanne heyssan bayzetti hessa qoncisidi besseesii

Hayssan beyashe dizayssi keyphedalganne gita gidiza asati issife uttidayssa dishin essafe sintha baggara dumma dumma madabareranne haylandere diza zaytetenne purno duqetitidayssa bessishen heessika awaashe banke baggara dumma dumma asatus maado imette essa bessesi

hayssan tabe7asha wodedizessi keehippe gitta keeththa giddon izikka qasse katta keeththa giddishin he kata keesshanka dumma dumma asati xarpheza yuushon uttide katta misheninne isoyssara haasayishe diyayssa bessishin hessafeynne baggare etana giigissiza woykko esas koshshiza ba kuntiza maca asati diyayssa bessisii

Hayisan ta beyashe dizaysi woy ta xellashe dizaysi kehippe gittanne dalga gidida herani dumma dumma asati woykon tama danoppe naggiza asati issippe shiqidaysa besiza asati hessappe guye bagara kehippe c'ora c'ora kammetinne kehippe gotta kethi dizzysa besses

hayssantha xeellashe dizayssi keype gitanne derga gidiza keeththa giddoni dumma dumma asati issi maaddan kushe heddidinne qatha mishe diyayssanne izitikka keype ufayxishin immidayssata bessishin etappe sintha baggara woykko eta sintanniza calpheza bolla hara ushshi diyayssa besseesi

Ayssan xeellashenne bi ashe dizayssi keype giitsa gisissa keeththa erani dumma dumma thama donoy gakkini keype cora asati iiri heyththa madhayssana yi'o haaththa qolisheninne haaththaratoyssishe diyayssa bessishen heyssafenne baggara dumma dumma keeththati diyayssa qoncisidi besseesii.

Haysan be'ashe dizays tama danoppe nangizaysa gidishn izetika issoy isuwara zoretishenne besishn izetuska qodaya keehippe cora gididaysa beses.

Hayssan birashe dizayssi keype dalga gidiza keeththa giddon nam'u dumma dumma hena baggaranne hana baggara uththiza asati bethtishin essikka bantasintan keypello iza dumma dumma komfisera sawothidi boshereti sheninne heyssan pilgidi xeelishe diyayssa bessishen etasinthani sophea bandarey diyayssanne hara dumma dumma miicheti diyayssa bessees.

Haysa ta xelashe de'izays kehippe gotta gidida katama gidishinhe katamaza gidon duma duma lo'iza kethati dizaysa gidishin kethasika qoda daro gididaysa beses hesappe sinthe bagara dababati dizaysa achani duma duma asati eqidaysa qoncises.

Hayssa bolla ta ve'ashenne xeellashe de'izayssi keehippe gitanne dalgga gidiza keeththa giddon xaraphpheza yuushon dumma dumma asati issippe shiiqi uttidayssanne istikka gaammo cenchcha mayo maayidayssa gidishin hessazappekka heni baggan dumma dumma keehippe cora asati uttidayssa besses.

Hayssan tabiyashanne xeelash dizayssi keype gitanne dagga gidizaso hoonii issi kaamezi eqqidinne biitta bookkishininne hara keethti keexxettanas giigissishe sou diyayssa beishin ezafene baggara keype gita gita keeththatinne hara dumma dumma keththati deyayssa beseesi.

Hayssantha beyashe dizayssi keype gittanne dalga gidiza keeththa gidishin heyssi keeththa izikka keype coranne keype dumma dumma oosati giddon oosati hessa bisishen izikka keype dalganne keype dhoqa gidayssa bisishen heyssikka kawo keeththa boykko kawo keeththa gidayssa qoncises.

Hayssan haabe asha dizayssi keype gitanne dalgo gidiza kaxama heera giddonii dumma dumma biithappe ira hara dumma dumma biitha asati issife shiiqidiya eqqidayssanne hessaseppeka issinna maca gideyssa qonchi shees hayssapeynne baggara dumma dumma dalga keetetti diyayssa bessiysii.

Hayssanta xeellashenne be ashe hizayssi keeyippe gitanne dalga gidiza kaame oge gidishin he kaame ogesikka keeyippe adussa gidiyayssa bessishin hessafeyinebaggara keype dalganinne keepe cora keeththati deyayssa bessishin haraqase kaametinne deyayssa bessiyyessi.

Hayssa bollata beyashe dizayssi keeype gitanne dalga gidiza keeththaheerati bessishin he keeththa heeratikka keype ooratha woykko duussas injettidayssa bessishin hezaappehine baggara dumma dumma ahonne adusa keeththeti didayssa bessishin heessatikka qasse keeype lo'izasonne alaxizaso gidayssa bessees.

Hayssanta bahashenne xeellashe dizayssi keepe gitanne bonchetiza alba mince katama gidishin he katamanikka dababa sinthan dumma dumma kaamethinne motoreti asati laggizinne yiiasa bessishin hesafene baggara keepe dumma dumma keettatinne hara addababi diyaasa besseesii.

hayssantha beyashanne xeellase desaysti keype gitta katama gidishin he katama giddonka qas keype dalga gidiza woykko adussa gidiza kaame oge diyayssa bessishin he kame ogeza bollaqas hissi kaareta kaamezi bishe diyayssanne izafeynne baggara keype dumma dumma keetetsinne mitathi diyayssa bessisi

Hayssantha beyashe dizayssi keyppe gitanne dalgagi diza keeththa gidishin ei keeththazikka keype dumma dumma ooso tuura idiyayssa gidishin heyssi keeththazikka kawo keeththa gidayssa qoncishees keype dalganne dumma dumma mado tura woykko dumma dumma ooso tuura diza keeththa gidayssa bessees.

hayssan ta be'ashe dizayssi kehipe qooday coranne dalga gidiza dumma dummazasati isipe keipe aawonne dalga keeththa giddon issife uttidinne sibseba woykko oda aaththi sheninne woykko ya7aya ishe diyayssa bessishin istikka hara sintaso woykko sintan dizaasa tish shootidi xeelishe diyayssa besseesii

Hayssan taani be'ashe diizayssi coora asati ogge bollan shiqqidi eqqidayssa bessishenne hessape gedde baggara lo'iza misilettinne dalgga keththati dizays bettess.

hayssan ta xeellashe dizayssi keeyippe dalganne coro asati issife shiiqidi ooratha ooso doomisana yeho dumma dumma woykko bantha qusheni maqas woyqidi ooratha ooso polisiza miisha qanxishe deyayssa bessishin issikka keeyppe ufayxishe deyayssa bessees

hayssanta beyashe dizayssi keype gitanne dhoqazi gidiza keeththa gidishin he keeththazikka keype dalgaso oyqidaysta gidishin hessika duuthasinne hara dumma dumma oohthasa ooththana shi keype maaddizane keype lo7izanne keyfe ufaysiza keeththa gideyssa qonciees

Hayssan be ashe dizayssi keeyppe giita keeththa woykko keype dalga keeththa gidishin izi bessizas woyka tophiyan eretiza woykko waanna geetettida xeena ministere gidishin heyssika tophiyan dalga woykko keeype dhoqa ooso ooththishe deyssa bessees.

hayssan beettizayssi keehippe gita gidiza keeththa giddon issi bitanezeeqqizi haasayi shininne ba kushen malati malati haasayishi diyayssa bessi shin izikka ba ayfen malaxire wottidayssanne izappeyne baggara keypelo iza xarpheza bolla ciishshi diyayssanne duma dumma oydeti diyayssa bessiesi

hayssan tabe ashe dizayssi keype gitta keeththa giddon dumma dumma sati sipe ya7as uttidayssabisishen ezizikka bantana nan gidinne keype dumma dumma giigetidi yiidi uttidayssa bisishen izatusikka qooday keype cuda gideyssa bessees

hayssanta xeelleshe dizayssi keype dalga gidiza keeththa gidishin heyssi keethtezikka keyfe duussas injetizayssanne keype lo7izayssa gidayssa bessishen izikka aahonne keype giddon dumma dumma miishati didyayssa qoncisishes heyssika kaawo keeththa gidayssa qoncisees

hayssan beettiza issi isimishira keeththa giddon eqqawuttidayssa gidishin izakka akeekadanne lodararaso xeelesh diyayssa bessishin izippe guye baggara xarphezinne hara oydeti diyayssa hayssi qonjisidi bessishin izi deza keeththayka keypi ahu gidayssa bessees

hayssan ta beyashe dizayssi keypey gitanne dalga gidiza keetxa achchini oyddu dumma dummasati eqqidayssa gidishin heessathuppeka heedzdzatu bolla dumma dumma miishi kushen diyayssa qonci hu she zapeyn maggaradiza keethti keype lo7izanne poolizayssa gidayssa bessies

Hayssan ta be'ishe dizayssi akime keththa woyko hospitallenni dumma dumma asatti issippe uttidinne bantta dharapheza sinththanni dumma dumma uushshatanne kaththatta wurssidi uyishshe de'iyassanne Etta sinththan qase wogga sinne dizayssa besishin Izzikka micishin de'izayssa besses. Hessappe he baggara hara asatti dizayssa besses.

Hayssan tha xeellashe dizayssi keehipe githa gidida keeththa giddoni nam7u dumma dumma asathi hara dumma dumma miishshatha woykko theeppetha aybakko giigissidi xeellisheninne pilggishe deesa bessishe he asathuppekka issoy zibba kushen miishsha aaththidinne heyssa mooreththidazayssa giigissoshenine pilggishe do7isa bessesi.

Hayissan taa be'ashshe dizayissi issi mishshira keththa giddonni uttidayissa bolla izzi ayife bolla dumma dumma ayife piligizzanne akamizza mashshinetti dizayissa besishshinn hessa ayikka bee bolla laxanna ma'ada uttidayissa gidishshin izzippe hani bagara dumma dumma mashshinetti dizayissa besses.

Hayssan ta xeelashenne be'ashe dizayssi keehi gitanne dalgga gidiza haaqama keeththakko hospitaaleni issi mishira woykko issi gashe naya ichchadanne saketashe diyayssa bessishin izi kushenikka dumma dumma marpe qommotinne hara dumma miishati diyayssa qonccissidi bessesi.

hayssan ta beyasha dizayssi keyfe gita gidiza akime keeththan woykko hakama woykko hospitaale keeththani issi mishira yeladedane ichida sooni dumma dummasati iyoyidinne hara dumma dumma fistale deda miishata imiishe diyayssanne istika qas keype ufayexi sheninne diyayssa bessees

Hayssantha beyasha dizayssi keyppe gita dirsa giddo moykko eera giddoni issi qeeri keexxasi keexeti dizayssa besishen hessafe hena baggara keype dalga dunkane diyayssa besishen hena baggara qasse issi polisa ziyametishe deyssanne hara dumma dumma miishati diyayssa besesi.

hayssan tha be7ashe dizayssi keehippe cooranne keehipe dalga keetta gidishin heyssa dalga keetta sintani dumma dumma miishati woykko biratara oosotiza dumma dumma miishati eqqidayssa gidishin heyssatikka dumma dumma woykko hospitaalen ichiza alga gidayssa qoncisidoy bessees.

hayssan beyashe dizayssi keype cooranne dalge asati issife shiqidi ya7aaya7ishe diyayssa bessishen woykko zoretiishe diayssa bissishen etika keype izgenenne loddans hiisheninne issoyso izgeti she dayssa bissishen hezaapegoy baggara keype dumma dumma mithasinne keettidayssa bessees

Hayssanthabeyashenne xeellashe dizayssi qoodan keepe cora asati issife shiiqidi hamisila xeellishi eqqidi diyayssa bessisheni esaben baggara dumma dumma keeththatinne dumma dumma ciishati diyayssa bessishen asatuppeka baggati dumma dumma qoharawoykko hargera diyayssa bessishen baggati uttidayssa bessessii.

Hayssan bettizayssi kehippe giita giddida dunkanne giidon dumma dumma asati kushshe dhoqqu oththidi ufaettishe dizassanne izetappe hano baggera booththa paranjja adey dizayssanne ettika miccishe dizayssa besess.

Haysan be'ashe dizaysi kehipe gita gidiza keetha gidoni issi mishira ba kuyoni gashe na'a tookawutidaysa issi mishira Kase woyko doctore iza ba haythan duma pilgiza miisha wothadane na'aza xeelashene pilgashe dizaysa beses.

Hayissan beyashshe dizayissi kehippe dalga idiza katama gidishshin he katama gidon beza getetiza dhale keeththa gidishshin he dhale keththan daro dhaleti besishin izappe heni bagara kehippe dalga gidida keeththa dizayissa besses

hayssa nta xeelashe wode beettidayssi kaype dalganne kaype ahawugi diza keeththa giddon issi bitanezi uttidinne dumma dumma haaththa mashinata woykko hospitalin diza dumma dumma mashinata giigissishi dayssanne izikka ase kaype akikaninne kaype loddan giigissishi dayssa bessees

hayssan be ashe dizayssi issi keeththa giddoni heedzdzuzappe dariza woykko oyddu dumma dumma dereppe yiida woykko chaynappe yida akkimethi beeththishin essasika bantha sintan diza xarpeza bolla dumma dumma xaleta wottidinne xellisheninne eqqishe diyayssa bessishen izaapi aara baggara dumma dummasati diyayssa bessees

hayssantha biyashe dizayssi issi hakamo keeththan issi imishiro woykkoyssi ayyo ayfen dumma dumma pilgiza miisha wodzidinne aayo hakamisha diyayssa bissishen izipeyede baggara dumma dumma ayfe hakamiza mashinati diyayssa qoncisidikka pilgidi bessessii

Hayzan tha xeellashenne be7ashe daysi keehippe githa keeththa giddooni dumma dumma maa7o sikkiya woykko ooraththa carqqre giigisiza dumma dumma asatji issippe shiiqidi banththa cugan cugan uththidi giigissisheeninne sikkishe deesa bessishin heyssikka keehippe cora dumma dumma maashine gideesa besseesi.

Hayssa bollan ta beashe dizaysi katama gidon issi carqqe getetiza dumma dumma kaame woykko motore mishshati woykko iza gigisiza mishshati bazetiza besishin hessappe heni bagara ma7o keththinne hani baggara dumma dumma ma7o keththati duzayssa beses.

Hayssan tha be7ashenne xeellashe dizayssi keehippe githanne dalgga gidiza gaaththa keeththa woykko maatha keeththa gidishini heyssi maatha keeththathikka keehippe lo7izinne puulaththizi keexeththidayssa bessishiini izikka keehippe dalgga soho gidayssa beeththeesi; izappe hini baggara dumma dumma miththathi di7ayssa qonccissidi bessees.

hoyssa bollan ta xeellashe dizayssi keype lo7izanne malaliza issi qoro qoro bolla xaafettiza misilezi izikka qasse toophiyan hasawate woykko ha wodiyan keype dalga maado imishe diza qeymasqele gidishin izikka dumma dumma hakamotanne oytida asa maadon ereti hayssa besseesii

Hayssan ta bayashe dizayssi keehipe dalganne keehipe dumma dumma maataawati issippe shigidi hametishe diyayssa bessishen hessa giddonikka ato xillawunera gathini ara dumma dumma maataawati diyayssa bessishen hessappe guye baggara diza asatusi qooday keehipe cora gidayssa bessesi.

hayssantha beyashinne xeellishe diyayssi keype gitanne dalga gidiza haaththi bira tuubo woykko haaththi biza tuubo milatiza keype dalga tuuboti diyayssa achchini keype dumma dumma dere kawoti issife shiqidi hametishininne xeellishe diyayssa qonchisidi besseesii

hayssantha beyashshanne xeellashe dizayssi keeype gitanne dagga gidiza ginbeti dagginbe bolla keype coranne yelaga nayti issife shiqidi eqqidayssa gidishin hessa giddon issi bitanezi etana malati malati dumma dumma miishata bessisheninne etana ufayetishe dihessefesseesii

Hayssan ta beyashe tizayssi keype gitanne dalga gidiza denba sooni dumma dummathati issife shiqi eqqidayssa gidishin hesapenne maggara mitha woykko mithara kedhettiza keeththi laletishidiayssa bissishin hasatuzikka keype qoyda cora gidayssanne heessi besisii

hayssan sabeyashe dizayssi keyfe gitanne dalga gidiza tamaro keethta girshin hessamaro keeththayka keyfe ahonne ginbeera haxxiretizayssa bessishen heessa keeththa geddonka dumma dumma kamethinne kefe ahonne dalga keeththasidayssa hayssi qoncisidi besseesi

hayssan ta beyashenne xeellashe dizayssi keype gitanne dhaqa gizizasoni dumma dumma asati issife kushettidinne goshsha goysheninne haaththi bizaso maarara giigissishe diyayssa bessishen heyssi asatikka issife kushettidinne gixxidi ooso skiydayssanne besseesii

''Hayssan ta be'ashe dizayssi kehippe gitanne dalga gidiza katama gidishin, he katamanka duma duma Faafirkatinne duma duma miishati woykko duma duma maachineti dizayssa besishin, hesappe gido bagara duma duma asati dizaysa besishin asatusika keehipe qooday cora gidizaysa besessi.''

Haysan taasi betidays keehippe gitanne dalga gidida keetha gidon izika lo'izanne keehippe dalga gidiza keetha gidon dokiter abiy ahimedera izappeka guyera hara dumma dumma asati diyaysanne hestika keehippe dalga gidiza keetha gidon dumma dumma mishata xeelishenne pilgishe dizaysa beses

Hayssan beettizayssi dummadumma asati shiqi eqidayssa gidishin haysdatuppekkaheedzdzatu bolla dunguzi dizayssa bessishin nam7anthoyyoqooren dees.issineyssi huuphen qashetti uttidayssa bessishe hayssappe heni baggara issi bitanezi be ayfen manaxxire aathidi zanxila oykkidayssa bessees.

hayssa bolla tani be'ashe dizayssi keyppe gita gidiza keeththa giddon dumma dumma isporti ooththiza keyppe woxhxizanne dumma dumma tookkiza isporte yootthiza miishati idiyayssa bessishen hayssika jiime keeththa geetettizayssa bi gidiayssa qoncis shees essanka dumma dumma isporteta ooththanas bessizayssa bessees

hayssan beyashe dizayssi kehipe gita gidiza katama giddon heedzdzu utohoora diza kaameza gidishin eqaamezikka kaththa keeththappe sintan diza kame ogeza bollara bishe diyayssanne heessi katha keeththi qase keesi keyipe ha aawo gidayssanne lo7iza gidayssa bessees

Hayssan beyessidayssi keype cooranne dalge gidiza asati issipe qidi essikka qasse ooraachtha ooso woykko ooratha saapellappey dumma dumma maay'o misatiza oorata miishata dentishe deyayssa bessishen issatikka keype ufayetishe deyayssa qoncisees.

santa biyashe dizayssi keeype gitane cora asati issife shiqida qqidessa gidishin issika xeellishe dizayssi keype dalga gidiza maabaratey woykko transformere giigetishe diyayssa bessishen hayssika keeyipe dalga maado imeyessa qoncisidi bessees

hayssan tasashshetizayssi keype giitanne dalqiyo gidiza keeththa gidishin he keeththachini keefe adussanne dalqio gidiza oge bettishin heyssi ogezikka kepe lo7izanne puuliza gidayssa bessishin izapeyne baggara hara keeththati diyayssa bessees

hayssan be'ashe dizayssi keype dalge asati woykko keepe coro asati issife shiqidi aaththi biittappe kiidayssa woykko mashinezi haaththa biittapfe tokkigowoykko goochi kesizayssa eqqidi xeelishininne malaleti shediyayssa qoncisu shes hesi haaththazikka keype dalge gideyssa bessees

Hayssan beettishe dedaysi keype dalganne keype dumma dumma maathawati issife shiiqidinne issife shiiqidi dashshagetiza quma woykko goozettiza qumakko shiiqidi eqqisi ceelisheninne hessi bayzettizaso gelidi uttidayssanne hessape shammano hane hayssa bessees.

hayssa bolla qonci beettidayssi keyppe gittanne dalga ooratha keexxeti wuribenna keeththe gidishin hayssi keeththazikka keeyppe dalganne keype dalgaso oykqidayssa besishen izaska oosoy wuribendayssanne keeyppe daro ooso idiyayssa ehesii

hayssan ta be'ashe dizaysi kehipe lo'izane dalga gidiza keeththa gidishin he keeththazikka keype allaxanas woykko duussas injetidayssa bessishin hessa keeththa giddonka qase lo7izanne malaliza dumma dumma wombaratinne xaraphezeti diyayssa qoncisidi bessesii.

Haysan be'ashenne xelashe dizaysi kehipe lo'izanne kehipe pholiza ketha gido gidishin iza sintaraka woyko heysa bere achan hashu saro yideta gida duma duma naqashi woyko odishe diyaysa besishen etape sintara duma duma kehipe c'ora asati diyaysa beses.

hayssa bolla ta beyashene xeellashen dizayssi pirda keettan issi bitanezi ba kushen mayke oyqqidi haasayisheninne pirdanas giigattishe woykko ba qofa attishe deeyssa bessishen hesafe hana baggara dumma dummanne keype cora asati diayssa qoncisshes eti diza keettayka keyppe dalge gidessa bessiezii

ayssantha beyashe dizayssi keyppe lo7izanne malaliza dumma dumma piriza keeththa miishata gidishin hayssato giddonka higge diyayssanne hara dumma dumma pirdiza woykko qoxiza miishatinne miizaane diyayssa qoncisishin izatikka keyippe oorathanne lo7izayssa be siyesi

hayssanta beyashenne xeella shedizhayssi keepe gita gidiza keeththa giddon issi pirdanchi bawut kusheni iski birto woykko biirenne woraqaha oyqqidi haasayisheninne heessi qass pirdanas giiqetti shayssa deyayssa bessishen heessafenne baggarara asidiyayssa besseesii

Hayssanta beyashshenne xeellashe dizayssi issi gita keeththa giddoni issi perdiza bitanezi ba owombara bolla uttidinne ba sintandiza dharapheza bolla dumma dumma waraqatetha issife shishshidi oyqqidayssa gidishin bessishin ezapeyne baggara asi uttibenna dikaype dumma dummane lo'iza wombaratidayssa bessiyesii.

Hayssan ta beeshi diza issi issi keeththan woykko xuma keeththani nam'u asa misile gidishin he misiletikka addenne maca woykko azinanne macaso milatishin heyssetikka issoy issuwara karakaretishe woykko issoy issuwara ooyetishi diza bessishin izzatu giddonka nam'atu giddonka salame medhetibenay bessees.

Hayssan beettidayssi issi kieetha giddon issi bittanezi ba sintandiza xarapheza bolla komputer wottidi xeelli sheninne heyssa bushereti shi diyayssa bessishen izappena baggara dumma dumma oydeti weyqo wombaratinne hara dumma dumma miishati diyayssa bessees.

hayssan taabeyasha dizayssi keyipe coratati issi keexe giddon eqqidayssa gidishin essa giddonka qasi heezhzhati pirdanchai woykko maatha pirdi kesizayssa gidishin hessika bantha kushenni dumma dumma waraqaata oyiqqo utizizayssa qoncisees

Hayssa bolla tabiyarshe dizaysti issi keeththa sintani oyddu dumma dumma asati eqqidayssa gedishin heyssatoppeka issi bitanezi ba kusheni ba sartifikeeta oyqqidi xoqottidi bessishe diyayssanne izappey ne baggara dizayssi qass ba kushen wanca oyqqidi xoqootidaysse besseessii.

hayssan ta be'ashanne xeellashe dizayssi keype gitanne keypelo iza kaxama giddoni dumma dumma asati isife shiiqidinne baynta ku sheeni peexanne hara dumma dumma heera mecisida haaththa oyqqidenne heera geeshi sheeninne eera geeshsheteta nangish hideyssa besseesii

Hayisa bollan betizays duma duma katama gesho burata shishidi olanasinee osoo bolla dizaysanee etika banita kushen duma duma pexaza oyikidinee coora gididi isipe oso othishenee banita hera geshishe dizaysa beses

hayssa bolla ta beyashe dizayssi keehippe dalga gidiza kaameza bolla woykko ayssuuzi geetettiza kaameza bolla dumma dumma asati diyayssanne heyssi asatikka qasse keype dalga gidiza buurata wothanassi woykko caanish hedizayssa bessishin katama geeshshizinne heyssafe bura bishe diyayssa besses

Hayssan ta beyeshe dizayssi keyfe gitane dalge gi diza asati dumma dumma qoshashasa woykko dumma dumma buuratha bantha heerappe shiishshi shen diyayssanne qasi bantha heera geeshshatetha nangi she diyayssa qoncishes asatusikka qooday keeyfe cura gidayssa beseesii.

Hayssan be'ashe diza issi keehippe dalganne keehippe gita gita asati issippe shiiqidi heera geeshshishen diya assanne izzatikka bantha kushen dumma dumma peexasanne akafasa woyqqidi geeshshishe diya issa bessishen izatu giddonka dumma dumma wotadaratinne hara dumma dumma maatawati diya issa bessees.

hayssantha beshe dizayssi keype lo7izanne malaliza xaafo dishin he xaafo izikka udizayssi digital metawuqiya woykko fayda quxure dumma dumma qwanqatuni woykko dumma dumma haasaya qaalatuni izikka go7eti hayssanne isikka qas dumma dumma haasaya qaalatun bish dimmiyayssa bessiis

Hayssa bollatha beyashe dizayssi nashinal ayde geetettiza woykko beraawi methawuqe mizigaba gidishin heyssanka issi mishira uthada mazaggabeta shinne ba som7o ashara immashe diyayssa qoncu shees izippe kahara baggara keyfe dumma dumma miishati diyayssa qonchui dinne pirgidi besseesii.

Haysan nam'u dumma dumma misileta gidishin hedumma dumma woykon gazetha bolla xapettiza xappo gidishin hesatika kehi galga maddo immizaysanne etika dumma dumma gididaysa haysi qoncisidi besses.

Hayssan ta be7ashenne xeellashe dizayssa tophiya giddon gitanne keehippe dalgga gidida katama giddon diza asmera internashinal eyirportte gidishin hessi qasse dumma dumma mithappe yiza aropilaneeti uttidi shemppizaso gedeyssa hayssi qonccisidi pilggidi besseesi.

heyssan ta beyamshshe dizayssi ke'ihippe dalgga giidiza henta sohon woykko heyssan ke'ihippe dalgga giidiza dumma dumma mattati diza soon denbani ke'ihippe cora parati heemetishshe diyissa bessishshin hessatussikka paratussikakka ke'ihippe qodday cora gideyssa qoncissidi bessees

hayssan xeelashe dizayssi qooday keyfe coranne dalga dalga asati diza heerani issi bitanezi ha simmide qqidinne ba duunan mayke wottidi haasayishe woykko ba oofa qofo aathtishe diyayssa bessishen isappe goy baggara qoodan keyfe cora asati diyayssanne hara kaami diyayssa bessesi

hayssantha beesh dizeessi keype gitanne dalga gidiza dunkane giddoni dumma dumma essati woykko maathaawati issife shiiqiti uttidayssa besishen hessa giddonikka hatho xillawunara gujin hara dumma dumma gammo assababareti diyayssa besishen hessasikka qooday keype cora gidayssa bessei

haysantha beyashshene xeela shedidayssi keype gitanne dalga gidiza abba bolla keype qoodancora gidiza dumma dumma asati wogolora bisheninne hessa giddon uttidi issoy isso hara haasayetti shediyayssa bessishen hessafeynne baggarakka hara dumma dumma wogoloti diyayssa bessishen asatikka issoy sso hara haasayetti shediyayssa bessiesi

hayssanta xeellashenne be ashe dizayssi geype coranne dalga dalga asati issife shiiqidi eqqidayssa gidishin eta giddonkka munchettida ato xilaunara gujjin hara dumma dumma kawu maata wati diyayssa bessishen essitikka baantha kushen dumma dumma xuuqida miishata oyqqidi miicishen diyayssa besseesii

hayssan sabe ashanne xeellash dizayssi oge bolla kumidinne keyeun7ethidi bishe diza keyfe cora ashata bestishin he asatikka baantha bollaninne eti oyqidayssi bilxiginna paarte keype dumma misilata gidayssa qoncisidi besseesii

Haysan be'ashshe dizaysi keehippe dalga gidiza keththaza gidon doctor Abbiy Ahmedera hara duma duma woyko hara dereppe yida issi bitanezara eqqidinne keehippe lo'izanne dalga gidiza duma misle be'ishshen diyaysane izzika kehipe ufayettid xelizaysa beeses

Ta beyashe dizaydi kehipe gitane dalga gisiza keetha gidon issi Botha kopiyanne Botha mayo mayida Adey ba kushen kehipe lo'iza mayke oykidi hasayishenne oda athishe dizaysa besishin Iza sinthanka duma duma midiya qomoti woyko qala siyiza duma duma qomoti dizaysa besses

Haysan ta beyashenne xelashe dizaysi keehippe malaliza woyko Bootha keetha giddoni dumma dumma computerera uttiza dumma dumma cugani diza asati betishni etasika giddora cora asati hametishenne etana xelishe dizaysa besishni heysi sooszika ics giza sunthiy dizaysa besesi.

hayssanta xeella shenne beyashe dizayssi keype gittane darga gidiza kathama giddoni dumma dumma maathawothi bantha bollan woykko banthafe bollara dzanxida oyqqidinne hameti sheninne diyayssa besishen esafeynne baggara keyfe lo7iza kaamethinne keyfe dalganne phooliza keetati diyayssa besiesi

Hayissan ta be'ashedizayssi keype gita gidiza keeththa giddoni dumma dummasati issife shiqidi eqqidayssa gidishin he eqqida asatu giddoppe issi bitane zii hara asata malati malati bessishinninne hessafeyanabagara dumma dumma kompiutaratinne hara dumma dumma miishati diyayssa qoncisidi bessiassii.

Hayssa bolla ta be'ashe dizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza keetha gidon dumma dumma maaxawati issippe shiiqidi zoretishinninne issoy iswa qofa qoncisishe diyayssa besishin eeti diza keethay keehippe dalgganne keehippe lo'izi pholiza keetha gidizayssa besees.

Hayththan xeellesa woththide beeththida issi keehippe giththanne loiza keeththa giddon dumma dumma macca naati woykko dumma dumma keehippe dumma lo7iza maaa7o maa7iza macca naati banttha sinththan diza xarphpheezza bollan komppiitere woxizayssa banththa kushen bushereththishenne tishshe oththi xeellishenne giddo diba marajaa kaallishe deyssa bessees.

Hayssan ta beyashe dizayssi keehippe gitanne dalgga gidida keththa giddon dumma dumma matabatura issi polisezi ekizayssa besishin ettappe heni baggara diza nam'u keehippe lo'izanne dalgga mayo mayiza maata aawatii de'izayssanne hessappe guye baggara nam'u macara asati dizayssa besses

Hayssan be'shshe diizayssi issi biitanezi maadirekke bolla keiidi dumma dumma miidiya qommoti ayo sinththan uttidi woykko aa dunnan tishshi gi uttin i hassaishe diizayssanne odda aththishe diizayssa bessishin iizikka eqqidassoy kehhippe loi'izayssane kehippe dalgga giddidayssa besses.

Haysan beeththishe dizayssi hezii dumma dumma asathei issi misileera woykko issi keehippe dalgga gidiza waraqate milathida miishshi daakethizayssaara haa xeellishi haatha xeellisheninne banththa kishe bessishin diyanshsha besishin ithappe hini baggaara keehippe githa gidida baarenee diyaza bessees.

hayssa bolla ta beyashe dizayssi keyppe gittane dalge gidiza keetha giddon issi yela gana azi ba sintandiza mayke bolla dumma dumma qofata woykko bagga sheneza woykko ba qofa qoncisushe dizayssa bessi shen izaafeyana baggara asa hara asi dizayssanne hayssa baggara dumma dummalo iza miisheti dizayssa bessees

Hayssan be ashshe diza ayssikayppe giitanne dalke gidiza keeththani dumma dumma maasawati hissife shiqidi haasaweti shennin woykkos zoreti shen di ayssa bessishen etikadiza keettay aysies giza keeththani daessa gideyssa qoncisidi bessees.

Hayssa bollata beyashsha dizayssi dumma dumma asati issi fe shiqi deeqqi dessi gidishin hessapekan heedzdzati maca gidishin nam'athi attuma giisa gidishin heessi dizasoyka keypelo'izanne dalga gidiza keeththa giddon diya hessa qoncishees hessapenne baggara dumma dumma miisha dida hessa bessees

Hayissann ta be'ishshenni xeelashshe dizayiss issi keththa giddonni nam''u asati eqidayiss besishshinn hessatuppekka issina polisse gidishshinn isoyi hara boththa mayo mayida botanne gidishshin hessappe heni bagara hara nam''u asati de'izayissanne etappekka issoyi polise gidoyissa qonccisses.

hayssantha beyashenne xeellasi dizayssi keehippe gitanne dalga gidiza keeththati diza heerani keype cora poolise qommoti issife salperandey bayntana nangidiya eqqidayssa gidishin estasintan dumma dumma maata watenne hara wota darati dizayssa qoncisidi besseesi

Hayssan ta beyashenne xeellashshe disayssi issi tirapike poolisezi ba siinththan issi kaameza eqqidi essizinne ba kushen dumma dumma wuraqate oyqqidi xeellishsheninne he kaameza giddon hara mettoy medhetenna malla oottishshe dizayssa besiishshen izappenne baggara hara dumma dumma sati dizayssa besseesi

Hayissani ta beyashe dizayisi issi poliseyi ba bollani duma duma hasayishe qofa athishe dizayisa ettika odda bolla dizayisa qoncisesi ettappe heni baggara

hayssan beti shedizayssi qammara woykko xuma sohuni eqqiza keype cora tirafike poolisetanne hara dumma dumma pooliseta gidishin heyssatika heera sarotetha nangisana si issife shiiqidi hara dumma dumma heerappe doorettiza ekkiza saadaqethuraqqidayssa bessees

hayssantha be shi dizayssi issi poolisezi asay waayssizayssa hanqethanas ba kusheni koxe oyqqidinne masare oyqqidayssa bessishen hessafeynne baggara asati dumma dumma asati issife dooretti uttidayssa woykko un7etti diishe diyayssa hayssi qoncisidi besishes azastoz asatusikka qooday keeype cora gidayssa bessees

hayssan beyishe diyayssi keype dalganne lo7iza keeththa giddon issi wothadari izikka mekalakkiya wothadari uttidi haasayishe dayssanne ba kushe dentidi alaleranne keyppe loddan haasayishe dayssa qonchishis izikka oda aththishe woykko zoreta aththishe dayssa bessees

Ta xellashe wode beettidayssi keype dalga gidiza keeththa giddoni issi wotha dari izikka dumma dumma maara geethura dizayssi ha shiqidi uttidi haasayish hidiyayssanne keype esganinne los daani haasayish diyayssa qoncisushes izafeyne baggara tophia bandidi dayssa bessees

hayssan tha beyashe dizayssi kehipe githa keeththa giddon dumma dumma asati issipe ya7ayyo shuu7i shiiqidi uttidayssa giddishin hessa giddonka qasi nam7ati pooliseta gidiyassanne he haratika qasse kehipe coranne dumma dumma asa gideyssa bessees

Hayssan bayasha dizayssi keyfe coranne dalga dalge asati issife shiqidi eqqidayssa gidishin awaykko hametishe diyayssa bisshin esafena maggara dumma dummaso keetha iiqati wokko miishati diyayssa gidishin hissatuppeka alga pirjenne hara dumma dumma oydeti diyayssa qoncusidi bessiyesii.

hayssanta beyashe dizayssi keype gitxa gidisa keeththa giddun issi bitano izi ba kushen mayke oyqida haasayishen diyayssa bessishen issafe guy baggara naxala bolla dunguzuziyayssa bessishen issi bizan izikka qas ba qofa aattishen woykko gish shija hissa qonci she shii

hayssan ta beyashe dizayssi keeyppe gitanne dalge gidiza keeththa giddoni door aabi aymederanni addanechira dumma hara astikka diyayssa bessishen door aabi aymede qas haasayi shenenne ba qofhaattishe diyayssa bessishen izappe guye baggara dumma dumma asati day woykko maatawati diyayssa besseyssi

hayssantha beyashshe dizayssi keype dalgi asati woykko cora asati mitha keeththa achchini isippe shiqidi uttidayssanne oqqidayssa gidishin exaxika giddon diza bilxigina parte medikite woykko malati diayssa bessi shin hessi asatikka bansa kushen dumma dumma wuraqatata be oyqqidayssa bessi isii

hayssantha beyashe izayssi keype gitanne dale gidiza dunkane giddon dumma dumma sati issife shiqidiya aya ishe deysse g bessishen heessatho giddonka qass bonchetira atto xillawunera gachini hara dumma dumma kawo maata watidihayssa qoncisidi bessiyesii

hayssan be ashenne xeellashe dizayssi keype gitanne dalga gidiza dunkane giddon keype qoo dancora gidiza asati gamo dungu zaara giza dumma dumma ma7o maa7idinne baggati qase belxi gina parte mishila diiza maa7o ma7idinne uttidayssa bessishen izitikka odasi woykko issoysuara cugan uttidayssa besseysii

Haysan be'ashe dizaysi kehipe Gita gidiza duma duma gosha gade diza yerara duma duma woyko kehipe dalga yelaga asi hametishe dizaysane isetika isepe salpera hamutishe dizaysa besishe hesape hinibagara kehipe dalga gidiza muuze gade dizaysa beses.

Haysan betizaysi kehipe dalga gidiza ketha gidishin he ketha gidonka qase qoday kehipe c'ora gidiza hara duma duma bitape yiza asatura gujin dokter abiyra issipe eqidine kehipe duma duma ayfa ayfeti gakizaysa saxinen diyaysa xelishenine hasa'tishe de'iyaysa beses.

hayssan taas beettizayssi keeyppe gitanne dalga gidiza donkane giddoni dumma dumma asati banta sintan dumma dumma goozettiza qumasa woththidinne kartoonida diza dumma dumma qumasa woththidayssann hara asati woykko dumma dumma maatawata yiidi xeelli sheninne heyssan boota yiidi gobaneshediessa bessees

Hayssantha beyashedizayssi toophiyan diza posta gishozaso gidishin hezikka keeyeppe dumma dumma heeratuppe woykko dumma dumma deretuppe iza dumma dumma postati shiiqizasonne gishettizaso gidishin hayssika toophiyan diyayssa bessishin itiyo post geetettiza suntay diyayssa bessees.

Hayssan beetidayssi issi katama giddon hara gaarezi issi bitaney laagishininne banara gattin nam77u asa caanidi bishe dizayssa bessishin izappe guye baggaaranne ana baggaara keehippe cora asati dizayssanne keehippe Gita keethati dizayssa besseesi.

Haysan ta be'ashenne xelashe dizaysi Keehippe gitanne dalga gidiza ketha gidon dumma dumma asati issippe shiiqid eqidaysa gidishn etappe bollara oyddappe dariya televisionet diyaysannne hara dumma dumma miisheti eta achani diyaysa qoncisesi.

hayssan ta beyasha dizayssi keyppe gidanne cora kaameti issife shiiqi deeqqidayssa gidishin hessika manare giddun eqqida hyssa qoncu shires hessika issi mala maadadara woykko maarara selpe raeqqidayssa gidishin heyssa sintan dumma dumma asatidihayssa qoncu sidi bessiesi

Hayssan taas beettizayssi keype gitanne dhoqa geetettiza tamaro kiitta gidishin he tamaro kiittanka qase koodan keype cora geetettiza tamareti woykko gashe tamare nayti uttidi tamari shen diyayssa bessishin esappe guy baggara salidi ziyayssachin astamariza eqqasdayssa bessiyesi.

hayssan bettishenne xeelashe dizayssi keeyppe gitanne cora kaameti salpera eqqidayssanne esika manare giddon woykko kamezi shiiqizasowoninne diyayssa besishen hessa hachin qassi keeyppe qouday cora gidiza asati issife hessa kaame giddon gelana yo un7ettishe dayssa besiyesii

Be'ashe dizayissi kehippe dalgga giddiza kuwasse kasa meddani heysikka qeri golleyi medhdhetiza kasa bottani duma duma asati ka'ishshe dizayissanne izettika woxxi woxxi kuwase tiqi tiqi ka'ishe dizayissa qonccises ettikka qodayi Cora giddidayisa besses.

Hayissan taa xeelashshe ha'i wode betizayissi nam''u missile gidishshin hee nam''u missiletikka besizayiss issi keththanni dumma dumma asati yii uttidayissa etassi kehippe cora sinenni tigetishshe diza tukke gidishin he tukezzakka qaa mishshira uttada bayizashshe dizayissanne etti istyi uuanass uttidayissa besses.

hayssan be exidayssi nam7u dumma dumma misilata gidishin he misilatikka bessizayssi issi mishira ucchada keeyppe core asatu yo tuketi gaada baydzdza shenin diyayssanne hizapeyana baggara qas keeype gita jabanazi diyayssanne he jammanaza sintan issi mishira dumma dumma sinneta woxtada tuketi gashe diyayssa bessees

Hayssan beashe dizayssi kehippe lo7iza keeththa giddoni dumma dumma asati issippe uttidi kuwase kaiza asata beisheninne miccishe diyayssa besishin izetappeka issinozi kushshe denthidi kehippe ufayetishe diyayssa qoncisidi bessees.

hayssan beyasha dizayssi kehiipe gitanne dalga gidiza keeththan dumma dumma miishati bayizetti dizaso gidishin hessasonka keype cora miishati diyayssa qonushishees hessa giddonka dumma dumma asati eqqidish shammisheninne ei xeellishen diyayssa qoncisees

Hayssan be yashe dizayssi issi keetta giddon issi miishira ba sintandiza irkabothe bolla dumma dumma sizineta wotala tukethi gash diyayssanne izasa sintanka qasse dumma dumma sati uttidi uyana uttidayssa bessishen issafeyana baggara issi bitane uttidayssa bessees.

hayssanta biyasha dizayssi keype dalganne gita gidiza sooni keype dalga shubati woykko keype dalga gidiza maabiraate shubati micetiranne kepe dalga dumma dumma maabiraate qommoosi eqqiza poole gidishin heessienka qas dumma dumma wolqa immiza woykko maabaraate pulto xuusida dumma dumma maabiraate hyidiyayssa bessees

Haysan ta be'ishe dizaysi kehipe gitane dalga gidiza abay Hera woyko hata hera gidishin he hata herani duma duma asati heysa sohoni shempanasine yuyidi alaxanas besishen izape heni bagara kehipe gita gita zamatine hara duma duma mitati diyaysa beses.

Hayssan ta xellashe diizayssi heezhzhu asati hani bagga simmidi eqqidayssanne iizettika booththa mayyo mayidayssanne hessa hezhzhatuppeka issiniya macca giididayssa bessishin giiddon diizayssi miicishenne geede heesa baggara diizayssa xellishe diizayssa besses.

Haysan ta be'ashe dizaysi kehipe gitane dalga gidiza sa sohon woyko demban kehippe c'ora asati issi mala mayo botha ma'idine issi sohoni alaxishinine banta a'imro shempisishe diyaysa beses bagati banta kusheni duma duma botha misha oyqidaysa beses.

Haysan ta beyashe dizays keehippe dalganne keehippe dhoqa gidid sohon izika shucha kolo gidon booth mayo mayida yelaga nayt hesa bota shiqid beyanasinne alaqanas yidaysa gidishn hesatika micishenne keek alacishe dizaysa beses.

Hayssan beetti shedizayssi keype cora asati issife shiiqi deqqi deessa gidishin hissikka miici sheninne ufayxishe deessa bessishin hesafen baggara keype gita gitta boykko adussa mitasideessanne hara keype cora asati deeessa qancisidi bessesii

Hayssan ta biyashene xeellashe dizayssi keeppe gitanne malaliza shuchchappe haatti pultiza heeranii issi gamo dunniza ma7ida mishira ba kusheni bonci oyqqaza heessappe gogizathappey duqazanne ha simisada gussa shide hessa qoncisiyosi.

Hayssan beetidayssi kehippe lo'izanne malaliza asi shikidi aleexanayo woykko hesa soho biidin ba huphe shempanayo gigetida soho gidishin izikka kehippe shuchatinne bollappe wodhida haathati de'izayssi issi na'zi eqidayssanne ba kushe miicidayssa besees.

Haysan ta xeelashe dizaysi keehipe dalgane gita giya gidon duma duma asay issipe shiiqidine eqidaysa besishe haysa gidonka Kase keehipe duma duma wotadarati woyko duma duma poolisti qoncisidi besishe asatika kase qooday cora gidizaysa beses.

Hayssan beyashe dizayssi keype gitanne malaliza gaammu misila gidishin he gammu misilachinkaqase issi yalaga naazi eqqidayssanne ba bollan qeeri borsa bayidayssa qoncishishes izikka miicisheninne ufayxishe deyssa bessees.

Hayhan be yashshe dizayssi keypelo7izanne malalizanne dumma numma irxa mitasi diza sooni issi yela gana azi ba kushen booththa mishilera diza mitha oyqqidenne ufayxisheninne utti uttidayssa bessishin izikka allexa nayonne hessa boota yuyudi xeellana yuidayssa bessees.

Hayssanta beyashenne xeellashi dizayssi keype coranne dalgadal ga asati issife shiiqidi digitale matawuqe mazagabetishi deessa bessishin essappe etana giigissiza nam'u asati diyayssa qoncishishes sika qoda cora diyasa besishin hala dumma dumma mitoti diyayssa bessisii.

Hayssantha beashiessi keyfe gitanne dalga gidiza keeththa chini dumma dumma tamare nayti digital metawuqe mazaggabettana siydi uttidayssa bessishin esituppeka hessa feyana baggara issi bitane zeqqi dayssa bessishin isti dizasoykka keype dalganne kefe gita tamaro keeththe heeran dizayssa bessies.

hayssan ta beyashe dizayssi keype coora asati issife shiiqidi bayntana suntha woykko misgaba mazagabetishi deyssa bessishen gesatikka keype cooranne keype dalgadalga asata gideyssa bessishen gestana mazagabei hatikka nam7u nayta gidayssa bessiyessii

Hayssanta biyasha dizayssi issi keeththa giddon issi miishira ba sintandiza xarpheza bolla wuraqasa oyqqananne xaafash diyayssa bessishen izipene baggara madardare dizayssa bolla dumma dumma wuraqas a qamotinne maxaafa mishathiza miishati diyayssa bessishen heyssi keetthazikka qunta gidayssa bessiyesii

hayssan ta xeellasha dizayssi keyppe gitanne coratha maareti salfe rayqqidi digitale metawuqe mazagabettanassinne heessa banthafetanas woykko bantha paacetus giigissana yo dumma dumma salfera eqqidinne mazagabeteshi dayssa bessishen histikka tophiyan negide banke sinthan eqqidayssa bessiyssii

Hayssantha be ashe xeellashe dirayssi keeyppe gitanne cora asati issife shiqidi dijitale metawuqe mazagabettana yo uttidayssanne eqqidayssa bessishen izetuppe kayene baggara keeyppe cora asatinne dumma dumma mitha qommoti diyayssanne keeththi diyayssa bessees.

Hayssan bethizayssi kehippe dalgga gidiza keeththa giddon izikka qorqorora diza Keeththa giddon dumma dumma asati issipe shiiqidi woykko dumma dumma asati yiidi mazagabetishe diyayssa besishin izikka dumma dumma basasi mazagabetishe diyayssanne banta sunta immishi diyayssa bessees.

Hayssan be7ashshe dizayssi maccca asati woykko keehippe gita asati issipe salpera eqqidi warafa woykko issipe salpera eqqidi bantha suntha mazagabisanaayyo nangizayssa gidishin izatuppeka keehipe corati naxala mayi uttidayssa bessees.

Hayssanta beyashe dizayssi keeyfe dalge gidiza keeththa giddoni dumma dumma woykko gashe nayti yidayssa issi bitanezi ba sintan diza miishaara naantha dish digitale metawu qeyo mazagabi shenninne eta sunta xaafishe diyayssa bessishen naytikka keeyppe gashe gidesa besesii.

hayssan beettizayssi keype gitanney dalga gidiza mitha kuwa giddon dumma dummasati issife shiqidi mazagabettishen diyayssa gidishshin itika mazagabetishe dizayssi dijital metawuqe bantha yo kessana yoo esi bantan erisizayssa kessana yoo worafaw eqqidayssa bessees

hayssan beettizayssi keype cooranne dalga gidiza asati issife shiiqidi mazagabettizaso woykko digitaaley matawuqe gidayssa kessana si issife cugan cugan mazagabettishi diyayssa besishin izistosikka qooday keype coora gidayssa qoncisidi bessesie

Haysan ta xelashenne be'ashe dizaysi kehipe gitane duma duma kasanchati issipe kuwase ka'ishen diyaysa besishen heysatika wolayta dicharanne arbaminc'e kanamara diyaysa besishen etika kasa ka'isheninne alalen issoy isuwara sugetidi ka'ishe diyaysa qonc'ses.

Haysa bolla xelashe dizays keehippe Gita gidida kuwasey ka'etiza sohon nam'u dumma dumma kuwase kasancha chigati issippe ka'etishininne woyko kuwase ciiqanoyo wohko phonqanayo hanide diyoga besishn hesappe hen bagara hara kuwase kasanchat dizaysa qoncisid beses.

hayssa bolla taas beettidayssi keype gitane zarga gidiza kohase ka7ettiza meeda woykko sohoni dumma dumma kohaase kaasiza woykko pirdanchatuura gattin hara dumma dumma kohase kaasancha cugatuppe nam7u naathi eqqidayssa gidishin hessafenne baggara keype coro asati etana xeellana hiyidayssa besseshii

Hayissa bolla ta be ashenne qoncisidayssi keype gitanne malaliza koase kaasancha bessishin izikka qase manchestersite kowaase kaasancha cuga gidishin izikka harazishi deren woyikko ingilis pirmeligen kaasa ka'ishe diyayssa qoncisidi bessesii

Hayssan ta be'ashe dizayssi keehippe qooday coranne dalgga gidiza dumma dumma biitappe yida wotanchati beetishin ezatikka issippe shiiqidi ufaytishine marara eqqidi kushe besidi miicishe diyayssa qonccisees. Hessikka dumma dumma biithappe yidi diyayssa beeseesi.

Hayssan beettizayssi keype gitanne malaliza wothancha gidishin izikka tioohphiya koyron xeesizizayssa gidishin izikka kase wochanthatuppe issoyiza gidishin ba kushe pude toqo otidinne xoonida gishayo miici sheninne ufayxishe deessa qoncisidi besseesii

Haysan be'ashe didayse kehipe lo'izanne dalga gidiza kuwase ka'iza nayta gidishin qaseka arbaminche cugayo kuwase ka'za gidishin hesika ka'anape issipe shiiqidi poto dendishe

Haysa bola qonc'i betizaysi kehipe gitane dalga gidiza Sohoni bonchetidanne al'o gidiza mirab abaya kuwase kasanchati etapeka bagati bandirene duma duma nayti heysapekka temera gizaysi isipe shiqidi isporte othishe diyaysa beses.

Hayssan ta be'ashe dizaysi keehippe gitanne dalgga gidiza kuwase kaa'etiza sohoni macca kuwase kaasancha cugati issippe shiiqi misile medhishe diyayssa bessishin hessappe guye baggara dumma dumma asi uttizi eetana xeelizasoy diyaysanne asatika utti uttizayssa beses.

Hayssan beetizayssi keehippe gitanne dalga gidiza kuwasse ka'ida sohoni nam'u dumma dumma cuga kuwasse kaasaanchati issippe kuwasse ekki woxxishe diyaysanne hessatika keehippe allalidi woxxishe de'iyayssa qoncises; hayssappe heni bagaara hara bereynni woykko goole nangizayssi diyayssa besses.

Hayisa bolla ta be ash diyayssi keyppe gitanne delge gidiza kuwaase kaayetiza sohuni dumma dumma kowase kaayetiza cugatinne dumma dumma pirdiza asatinne etana kaasesiza asati issife shiqidinne misile medhishe diyayssanne esafey ne baggara dumma dumma kaasanchati diyayssa besseesi

Hayssa bolla qoncisidi beesidayssi keehippe gitanne dalge gidiza kuwaase ka'idasooni nam'u dumma dumma cugga kuwaase kasanchati issippe kuwaase ka'isheninne hessa giddon issi cugga kuwaase kaasanchi ba bakka toho giddoni kuwaase wottidi phonqana hanishe diyayssa qonccisi bessesii

hayssan ta be'ashshe dizayssi keeppe gitanne dalgagi diza keeththe geddoni dumma dumma isporti oothtizayssiti woykko bantha bollas kessanas woykko bantha bollan dumma dumma miishata kessanas isporte oothtizay nayti isalpe rayqqidi bantha bolla dumma dumma woykko wozazarettishe woykko anacetishe dizayssa bessesi

Hayssa bolla qonci beettidayssi keeyppe gitanne dalga gidiza toophiya wotanchate gidishin heyssatikka keeyippe alalenninne keyppe bantana nangooni woththa bolla woxxishe diyayssa qoncihishes hessa giddonka toophiya wotanchay boncho geetettizayssi diyayssa bessees.

Wanta beyashe dizayssi keype dalganne demba gidiza sohoni wothanchati hissife shiiqi deqqidayssa gidishin izazikka keype adussa ogeza woykko keype dalga gidiza sohota woxxishe diyayssanne isi woxxanappe sinta giigetishe diyayssa hayssan qoncisidi bessees.

Hayisan ta beashe dizayisi kehippe loezanne malaliza ha wode technoloje osetiza isiporte otiza woyikko woxxiza mashine gidishin he mashine bolla issi mishiriya woxxashe diyayisa besishen heyisi qase bolla mintetanasinne dumma dumma isporteta othanasi goizayisa besessi.

Haysa bola ta xelashe dizay duma duma woraqata oysetiza mishata gidishin heysatika kehipe woraqatati c'oridinne waysidaba gidiko heysata lukidi oysetanas madizaysa gidishin izika tekinoloje madeton osetidaysa qonc'isi beses.

hayssan ta be'ashsha dizayssi hawuda teknolojie maadetoninne qofan oosettiza dumma dumma mitha lukkiza mashine gidishin he mashinezikka keype dalga oosonne keype dumma dumma oosotas go7iza mitha lukkizayssa gidishin izikka teknolojie gofaninne maadeton oosettizayssa besseesii

Hayssan tabeyashe dizayssi geype lo7izanne pooliza ooratha maabarate pultiza ampoole gidishin ha ampoolozikka geype wolqara dizayssanne poo7oi mizayssa bessishen izikka qasse pilipis giza sunta yidiyayssa bessiessii

Hayssan taas beettizayssi keype gitanne dalga gidiza ooratha maa7o sikiza maashine gidishin hessika wode ta ginologininne qofan oosettizayssa gidishin hessika maa7o duxxiza ma7usikkan hayo keype dhoqa maalo immizayssanne keype eeson ooththanayo go7izayssa gidayssa besseosii.

Hayssanta beyashe diyayssi keype dalga maadho immiza dumma dumma baatire qommota eettiza nerjayzer geetettiza alkalayn geetettiza baatire shuchcha beettishin izikka keype dalga maazonne keypey walqara didayssa besseesii.

hayssantha biyashetizayssi gaypelo7izanne malaliza kubbaye misatiza iqa giddooni dumma dumma bire biiretinne irsaseti issife shiqidi eqqidayssa gidishin hessa giddonikka biire irsasenne maqasey hara dumma dumma miishatin eqqidayssabe sesi

Hayisan ta be ashe dizayisi kehippe lo, izanne malaliza ha wode tekinologenine qofan osetida silke charjida charje gidishin etika duma duma woyiko kehippe karethanne lo,izayisanne qoncides hesika silke esora kiyizayisa besees

hayssan taas betize dishayzi keeyppe gitanne lo7iza hawade teknolojie maadeton oosetiza kaameppe gooma birshana yo7o matiza wode woykko heyssa saati kaame xoqu ooththanas go7ettiza miisha gidayssa bessiyayssa hayssi kase keeype gita maado woykko asa wolqa koynnayssa bessees

hayssantha beashe dizayssi keype oodatha marshina giddo gelidi keiza keehipe lo7izanne phooliza bulu keeththetha gidishin heyssasikka keeippe lo7izinne kiiri maara maaran woykko cugan cugan uttidayssa gidishin hayssika bayzoski dayssa bessees

hayssantha be7ash dizayssi keype gita gidiza katama giddon dhissi paragaari diyayssa besishen he paragaare laagiza bitani qassi hayssa giddon uttidayssa besishen izappeyn baggara keype gita keeththetinne harakaametidiyayssa qoncisidi beseesi

hayssan beyashe dizayssi keeippe gita gidiza kaame oga gedishin izikka biichafe toqu oothtodi keexxetishe diyayssa bessishen heyssi keexxetizayssa bolla qase keype adussanne gita kaame zibbi she diyayssanne izappe nebaggara keepe dumma dumma woykko keyppe lo7izanne dalga keetasi diyayssa bessishi

Hayssan thabayashe dizayssi keype gitanne dalge gidiza kathama giddooni dumma dumma woykko issi kaame oge bollani nam'u asati bayntha bollan woykko bantha kushen saykila oyqidi laggisheninne mici sheidayssa bessishin issape ne baggara keype gita keeththeti dayssa bessessi.

Hayssanta celashenne beyasa didayssi keype gitanne dalge gidiza sohoni dumma dummasati issife shiiqide eqqidayssa gidishin heyssafeyne baggara keepe cora kaametenne ara dumma dumma keettati diyayssa bessishen esikka dizasooy kaame ogeza bollan diyayssa bessesii.

hayssan tha be7ashe didayssi keeype dalganne aho gidiza kaameza gidishin he kaameza giddonka keype coro asati gelanas un7eti sheninne ha kiishe dayssa bessishin heyssasikka he woykko heyssi kaamezikka nam7a gidiayssa bessishin izappeyna baggara keype dumma dumma keetatinne coro asati dayssa bessees

hayssan ta beyashenne xeelasi dizayssi issi kasama giddon kaame ogeza bolla dumma dumma asati woyqo gasta asati saykila oyqqidi laaggishin diyayssa bessishin essafe guy baggara dumma dumma kaametinne hara keexiti deyssa bessishin issi besanizikka diyayssa qoncisidi besseesii

Hayssanthabeyashe dizayssi oge bolla eqqida issi kaameza gidishin hyssi kaamezikka lo'iza ista bessishin izappe guye baggara keype cora asatinne dumma dumma kaame ogeza bolla hametiza miishati woykko asati dihayssa hayssi qoncisidinne pilgidi besseesii.

hayssantha beyashi izayssi keype cooranne keype dalge gidiza duma dumma biitha peyidasatura kachin xophiyan dizasatura ezitikka keyipe gisa maamoyatena woykko keype gisa baale maataawata gidishin esika issife cugan shiqidi uttidayssanne isi miicishenne ba ubaynta kushen dumma miisha woyqidayssa bessees

Hayssan tani be'ashe diza issi aho giddiza kame oge bolla issi ayyiya woykko dumma dumma mayo mayida ayay esadane oyichase woykko iza kameza bolla kushe wotada xeelashe diza issa qoncisishe ippe hinni baggara diza kame beettes.

hayssanta beishe dizayssi keype gita kaamezi dumma dumma miisha caanizayssanne heyssikka asi ba bollappe hara dumma dumma marshinatiyo gishshishey diayssa bessishen he gishshishe diza mashinatikka kype adussanne dalga gidayssa qoncisidi bessees

hayssan ta beyashe dizayssi keype cora asati diza heerani keyfe gita kaamezi dumma dumma ogeta giigiss shediayssanne heyssi asatikka keyfe coras gidiyayssanne hessapenne baggara keyfe cora biittasinne duunetiza biittasi diyayssa bessees

hayssan beyashe dizayssi ke'ippe giitanne dalgga gidiza kaame gidishshin izikka dumma dumma gukkiza lambatanne hara dumma dumma biniziletta oyqqidayssa gidishin izappe guye baggara ke'hippe cora kaameti diyayssanne hara gita kaameti diyayssa bessees

ayssan saas beettizayssi keype gita gidiza katama giddon dumma dumma hedzdzu toora diza kaameti eqqideyss gidishin hetchikagas dumma dumma asa caanishe diyayssabessishin essapenn baggara keype gita geetati laaranne mitati diyayssa bessees

hayssan beessi hayssi sarotetha bessida malata gidishin heyssikka nam7u booththa kafoti paalish hedayssa bessishen izitikka bantha zuunani dumma erxa mitha woykko erxa maatha woyqqidayssa hayssi qoncisidi bessees

Haysa bolla ta beyashennr xelashe dizaysi gitanne dalga gidida katama ketha gidishn he katama keethazika qooday keehippe coranne dalga soho gididaysa besishn izappe giddo bagara keehippe guutha guutha kethatinne oge bollaka qase Keehippe cora kaameti dizaysa qoncisidi besesi.

Hayissanni be'ashshenne xeelashshe dizayiss kehippe lo'izanne daligga gidizza keththa gidishshin he keththazikka dusas kehippe injetizanne kehippe dumma dumma mishshatara diza keththa gidishshinn heyissikka kehippe daliga so'onne kehippe ahoo Soo giyassa besishshenne izikka kehippe lo'izayissa qonccisses.

Hayssan beessidayssi kehippe gitanne dargediza katamachin issi bitanizi daqqidi oda aththishe dayssa besishen iza sinthanka dumma dumma midiya qommoti diyayssa besishen izikka dumma ma'o ma'idayssa besishen hessape ne baggara hara dumma dumma keeththas idayssa bessees.

Hayssan be'ashe dizayssi kehipe gittane daliga gidiza kehipe gita katama diza keththa gidishin izika qasse gessay kehipe gittane aho gidizaysa besishin iza sinttan kehipe duma duma lo'iza kameti diyayisane hara asati diyayisa qoncisidi besesi.

Hayssan beeththidayssi keyppe gitanne dalga gidiza dumma dumma keeththa gidishin izathikka ooththoy wuribenna hessa qoncishishes iztikka dizasooy keype dalgasowonne iza sinthan dumma dumma asati heyssa giigissi shediyayssanne keyppe githa kaamediayssa bessees.

Hayssanta xeellasa dizayssi issi keeththe gidoni heedzdzu dumma dummasati issipfe eqqidayssa gidishin heessetuppe issinna maca gidishin essetikka issoy issowara gaazeexa woykko wuraqatha bolla diza misile xeelidi haasayishe dizayssa bessishin isappeynne baggara issoyzi eqqidayssa bessees.

Hayssan beya shetizayssi keipe dalganne gidagita gidiza misila gidishin he misilazikka bessidayssi keyipe dalga gidiza keeththanne kepe ahonne adusa gidiza keeththa gidishin izikka keepe gita kataman diheyssa qoncishshes hessika duuso machetizanne inje gidizayssa bessees.

Hayssan xeella shedidayssi keeyippe gitana zalga gediza ooratha keeththan dumma dumma asati xarpheze yushon eqqi uttidayssanne iziti ka yssoy suwar zoreti shedayssa bessishen azasato asatuth kakka qooday keype cora gidayssanne dalga gidayssa bessees.

Hayssantha beayse desi keyppe gita gidiza dunkane giddoni dumma dumma gashshe nayti issife shiqidi woykko issife hun7eti duuttidayssa gidishin etana giigissiza dumma dumma astamareti woyqo dumma dumma hara hasati diyayssa be sishen hessapeynne baggara tophiya bandiray diyayssa be siyesii

Hayssanta be ashsha dizayssi keype dalganne keype dhoqa eratetha immiziya wolaytaso dondiza liqqa geetettida tamara keeththakidishin heessi tamaro kiethozikka keype coratha madeta tamarsidi kessizayssanne keype dhoqa era immidayssa gidaysa be siysii

hayssa be ashe diyazo wode bettizayssi keeype gitanne dalga gidiza ooractha keexxi keexxetisheninne dumma dummasati issife shiiqidi heyssa keeththa keexishen diyayssafesi shen keeththazikka keype dhoqaso bana diyayssa qoncisidinne hayssi pil gididi bessesii

hayssan ta bayashe dizayssi keype gitanne dalga gidiza keeththa shini dumma dummasati issife shiqidi hamettisheninne eessa keeththapfe hakke idi hamettishe deyssa bessishen heyssi keethazikka keype dalgainne kepe ahu gideyssa qoncsishen hara dumma dummasati deyssa bessiessi

Ta xeelashe wode beetizayssi issi bitanezi kare ke'idi woyko keethappe sinthara ba haa shiiqidi eqqidayssanne izappe guye baggara keehippe dalgga keethati de'izayssanne izappe guye baggara de'iza keetha achin qase issi bitaneza eqqidayssa qonccisidi besees.

Hayssan ta be7ashe dizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza keeththa gidishin he keethazikka keehippe dhoqqanne dumma dumma tamaro miishsha immizayssa gidiyayssa besishen hayssikka keehippe dhoqqa kidiza erateththa imiza woykko gixissiza keetha gidiyayssa besees.

Hayssan beettizayssi keehippe dalgga gidiza keeththa giddon dumma dumma asati ato biraanu neggara gidin keehippe cora asati issife shiiqidi hamethishe dizayssanne estana kaaletiza issi bitaney diyayssa qoncisi shees esike dizasoy tamaro keeththan diyayssa qoncisishees.

Hayssanthabiyashedidayssi keepe gittanne dalga gidiza keeththa gidishin heyssa keeththa geddonka qasi dumma dumma bira saara waaxethida alga milatize miishati diyayssa bessishen hessatuka keype dalganne keeppe xorason diyayssa qoncisidikka pirgidi besseesii

hayssantha beyashe dizayssi keeype gita keeththani dumma dumma tamareti issi fowotidi tamarshe diyayssa bessishen esa sinthan deeza xarpheza bollakka qase esa dawutarinne bire diyayssa qoncisishes esasika qooday keeype coda gideyssa qoncisidi bessees

Hayssan beetidayssi keype dalga gidiza tamaro keeththani issi bitanezi shiqidi eqqidayssanne hessapeni baggara issi keype dalga gidiza taapelinne keype cora gidiza xamaro keeththathinne dumma dumma adusa mitathi diyayssa qoncisidi bessees.

Hayssantha beyashe dizayssi keype gitanne adussa eoyqqiza woykko adussa ogen beettiza kaame oge gidishin hayssi kaame oz ogezikka keype adussa sohon diyayssa bessishen iza pe haana baggara issi bitane eqqizayssanne he naara keype cora kaameti diyayssa besseesii

Hayssan tassi bettizayssi keehippe giitanne dalgga gidiza kaame gidishin he kaamezikka qase keehippe dalgganne aadussa gidiza kaame ogeza giigissanass ba bollan dumma dumma haathatanne dumma dumma simmintoza caanedi ehidi qolisheninne gussishshe de'iyass beseesii

hayssantha biyashsha dizayssi keype gitanne dalga biitta boykko kathama gidishin he katama giddonka dumma dumma ogeti woykko ogezi giigetishe diyayssa besishen hezapene maggara keepe cora kameti aspalxera woykko kame oge raametishe diyayssa besisheni hara keetetti diyayssa beseesi

Haysa bola qonc'sizi bessidaysi kehipe gitane dalga gidiza duma duma tirafike poliseti issipe shiqidi kameza patashiza woyko kameza gidon diza duma duma mishata xelishe diyaysane hara duma duma kameta kame ogeza bola eqidi esishe diyaysa beses.

Hayssan ta beashe diizaysi kehippe giitanne dalgga giidida zummatida heeran oraththa kaame oggezi medhdhettishe dizayssane hessa ogge bolla kehipe ichchashape dariiza asati hammetishe diizayssa besishin hessape heni baggara aafoti bettiza heeray diizayssa besses.

Hayssan be'ashe dizaysi keehi dalgga gidiza adussa kaame oge gidishin he kaame ogezaka izika oorata gididayssa hara kaamezi gigisishininne hessa boota keehippe suurisidi gigisishe diyaysa besishin hessi kaamezika keehippe gita gididayssa besees.

Hayssanta beyash dedayssi dalga asati woykko keefe coda asati dendi eqqidi haasayisheninne bantha qofa woykko bantha siyiza dumma dumma gofata aathtishe diayssa bessishen esseseppene baggara keype dumma dumma mitasinne oyde diyayssa bessees

hayssan ta xeelashe dizayssi heedzdzu gita kaameti eqqidayss gidishin heyssatuppeka issoy buokkess gidishin issoy qas he bokketiza shuchcha woykko biitta caanes gidishin hankoy qas biittaza caanizi efiyhayssa gidayssa hayssi qoncisidi bessees

hayssantha biyashetizayssi keyipe gitanne adusa gidiza kaame ogeta bolla dumma dummathi harafike tuura polise tuura asati eqqidayssa bessishen essafeynne baggara kepe denbatiza woykko keype denbatiza sohoni hara mitosinne dumma dumma maatati moqidayssa besseyysii

hayssa bolla ta beyashe dizayssi keeyppe dalganne gita gidiza kame ogeza bolla dumma dumma kaameti woykko keeyippe gita gidiza kaameti issife shiiqidinne kame ogeza giigissishe diyayssanne hara dumma dumma woykko cora asati heyssa bolla heyssa jindi hayssa qoncisisii

Hayssan xeellashe dizayssa keehippe gitanne dalgga gidiza woykko cora gidiza haatha efiza woykko haatha kanthisiza tuubbo gidishin he tuubbozi qa keehippe corason dizayssa besishe izappe hinibaggara dumma dumma shuchchatinne keehippe cora asatinne mithi deyssa bessees.

Haysan betishe dizaysa kehipe coranne dalga asati issippe shiiqi bonbappe wodhiza hatan kushe mecetishenne haysa hatha xelishe dizaysa besishen hesatikka kehipe dumma dumma dummanne Kehipe dalga gidiza duguza banta bolla wothidaysanne atidaysa qoncisidi besese

hayssanta xeellishen beettizayssi keype dalganne keype coro asati issife shiqidi boonoppe wodhdhiza haaththan kushe meceti sheninne he haatta uyishen diyayssa bessishen he boonozikka oorota gidayssa issife yuhudi xeellishen diyaysa qoncishishes hessapenne baggara coro asati diyayssa bessiysii

Hayssa balla xeella shitetayssi issi kaame ogeza bolla dumma dumma sati woykko yaedzdzu asati eqqidinne issoy swara kurshe sarotettishe diyayssa besishin esappeynni baggara hara asi diyayssanne issi kaameti diyayssa bessishin haraha asi nni baggara keeyppe gita mithati diyayssa bessiesii.

hayssan be ashe dizayssi keehippe coranne dalga dalga asati issippe shiqidi boonoppe hatti wodhdhizayssan kushe meceti sheninne eyssatha xeelli shenninne miicishediayssa bessi shen issi kas dumma dumma dunguzata phantha bollaninne wotidayssanne ma'idayssa bessisii

ayssan betileessi nam7u dumma dumma sati keype dalganne keype ziqati bestiza heeranii woykko ooratha keethti keexxettishe diza heerane eqqidayssa bisishen esappe guye baggara keehipe hollati bestiza dumma dumma keetasi keexettishe diza soho gidayssa qoncisesi

hessan taas beetizayssi keeype gashenayti isikka keeype corati issife haaththayzi bomba wodhdhiza idayssani ushe meeti sheninne ufayxidi heyssa haaththaza oyqqi sheninne uyishe diyayssa bessi shen hessapeynne baggara kawoday keewpe cora gidiza asati diyayssa bessiyesi

Hayssanta biya shene xeellashe dizayssi keyppe gitanne dalga gidiza haaththa oyqida xankere gidishin hessika keype dhoqasohon diyayssa bessishin izappe hina baggara dumma dummay wurathi bessiza heerati jayssanne iza bolla qas maslaley woykko gaayey diyayssa bessisii.

hayssan tabe ashe dizayssi keeyppe gitane dalga gidiza abba achini issi betanezi simentoora diza haaththa giddon ba kushe maxabare oyqqidinne biiththa qollishe diyayssa bessishen ezappeynne baggara hara dumma dumma asatinne ara mitha qommosi diyayssa bessiyisi

Hayssan be yasha dizayssi arba mince kataman dumma dumma haaththa go'a taarawey qetidi dumma dumma keype maado immiyayssatanne hara dmadummagukkiza miisha taarawoy qetidi dumma maado immiza miishaweykko thaapela besishen izikka keype dalga maado immiyayssa bessees.

Hayssantha beyashshe dizayssi keeyipe giitanne dalge gidiza haati zin7izaso gidishin he zin7iza sohonikka qasse dumma dumma bira xaara woykko dumma dumma perotura oosettiza keeyippe dalge gidiza simintora ke7eizishi diiza dumma dumma miishati diyayssa bessi shin hayssafe ne baggara kaameti diyayssa bessis